Kulezinye inhlanganiso ezibona ngezempilakahle ezincedayo ngamanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukubana abantu bengatholi imikhuhlane ngenxa yamanzi angcolileyo.

Kuleminye imikhuhlane ethelelwana kalula abantu bengabambana amajwabu emzimba yabo. Ngakho-ke kuqakathekile ukubana abezempilakahle begqoke impahla zokubavikela.

Ngensuku zanamuhla kuleminye imikhuhlane ehle ibonwe ngabezempilakahle ukubana isibuya ngakhoke abantu bacina bephiwa imithi yokubana bevikeleke bengaguli leyo mkhuhlane.

Omongikazi bayazivikela emkhuhlaneni ethelelwanayo ngokugqoka ezandleni konke lokuvala imlomo ngamalembu lamakhala, konke kanye lezigulani ziyazivikela ngokuvala amakhala lemilomo ukubana bengathelelwa ngomongikazi.

Abaphathi abakhulu bezempilakahle bayake bebe bemhlangano lapho abayabe befundisana ngokwezempilakahle bajayele ukwenzela ezindaweni ezinye ezingasosibhedlela ezinjengamahotela.

Abezempilakahle abasebenza ezibhedlela bayazivikela ngempahla abaziphiwayo ukubana bangatholi amagcikwane emikhuhlane etshiyeneyo nxa bekhangela izigulane.

Eminye imkhuhlane itholakala ngokunga gezi izandla ngoba amagcikwane ayabe esalele ezandleni ngakho ke kuqakathekile ukubana abantu bageze izandla ngazo zonke izikhathi.

Amazwe amanengi afana le Rwanda asekwanisa ukufaka indawo lapho ezivikelekileyo ukuze abantu bakhe amanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane.

Kuleminye imkhuhlane ethelelwanayo nxa abantu bengaba seduzeduze ngakho ke bonke abasebenzela ezempilakahle bayazivikela ngokuvala amakhala lemilomo labantu abayabe bekhuluma labo bayavala njalo.

Abezempilakahle bayazivileka kumikhuhlane etshiyeneyo ethelelwanayo ngokugqoka izembatho ezibavikelayo ukubana bengabambi leyo mikhuhlane.

Kulemikhuhlane ethelelwanayo, evikelekayo. Ngakho ke kuyenziwa umkhankaso wokuthi abantwana, bathontiselwe emlonyeni, umkhuhlane ungakaqali.

Amalunga ezempilakahle, asemhlanganweni. Ayaxoxisana ngokwezempilakahle, ezikhangelane lomhlaba wonke jikelele. Baxoxisana ngendlela ezitshiyeneyo.

Abaqeqetshi bezempilakahle abamazwe atshiyeneyo baba lesikhathi sokubana behlangane bengamazwe bexoxa ngemikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu.

Eminye imikhuhlane ivikelwa ngokuhlatshwa amajekiseni ukubana abantu bengatholi leyo mikhuhlane. Ngoba kuqakathekile ukubana nxa umuntu engakawuguli avikele.

Abantwana abanengi ezikolo sebe kuthazwa ukubana begeza izandla zabo kuyafakwa indawo ezitshiyeneyo ezilempompi zokubana begeze ukwenzela ukuthi bengaguli imikhuhlane emayelana lokungcola kwezandla

Kuqakathekile ukubana sigeze izandla ngazozonke izikhathi ukwenzelukuthi singatholi amagcikwane angasigulisa ayabe etholakala ekubambeni izinto ezitshiyeneyo.

Kulezinye inhlanganiso ezivela kwamanye amazwe ezinceda abantu abadubekayo kwamanye amazwe ukubanika ukudla. Kuyabuya kuphiwe abantu laba kusemasakeni.

Ukugeza izandla kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba kuyakhipha amagcikwane amanengi atholakala ekubambeni izinto ezinengi ngakho abantu bayakhuthazwa abantu ukuthi behlale behlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Ensukwini zanamuhla inengi selisenelisa ukuthi libe lamajojo awokugcina amanzi. Okwenzela ukubana nxa amanzi engekho bathathe khona amanzi ahlanzekileyo

Abantwana abancane kumele bananzelele nxa bebhukutsha ukubana babhukutsha emanzini ahlanzekileyo na, ngoba amanye amanzi sebengathola izibungu phakathi ezingaba gulisa.

Ukuze abantwana behlale bengaguli kathesi inengi labantu seliyakhela amajojo lifake amanzi khona ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi bethole amanzi ahlanzekileyo

abezempilakahle bayaphiwa imphahlazokubana bagqoke bazivikele imikhuhlane etshiyeneyo egoqelwa imikhuhlaneni ethelelwana ngokuphefumulelana umoya emakhaleni

Abezempilakahle abavela endaweni ezitshiyeneyo bahlangene bexoxa ngokwempilakahle bebonisana ngemikhuhlane etshiyeneyo lokubana ingavikeleka kanjani.

Ukuze umuntu abambisise lokhu akufundiswayo kumele ingqondo zibe zisebenza kuhle kungela lutho olumhluphayo ukwenzela ukubana azwisise lokho okukhulunywayo.

Ukuxoxa abantu bendawonye bexoxisana ngezinto ezehlukeneyo langenkinga ezitshiyeneyo kwenza abantu bajulise ingqondo njalo benga guli ingqondo.

Ensukwini zanamhla sebebanengi abantu abagula imkhuhlane yegqondo eminye ibangelwa yikukhathazeka ngobunzima bempilo ngakhoke lababantu badinga ukuncediswa ukubana bedle.

Abantu abadala sebehlaselwa yimikhuhlane yengqondo eminengi. Abanye njalo sebephangisa ukukhohlwa, abanye becina bengasaboni ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi ingqondo ziyabe sezigula.

kuqakathekile ukubana abantwana abasakhulayo ikakhulu emakhaya bephathwe kuhle begqokiswe kuhle bedle ukudla okuyakha imzimba njalo okwenza bakhaliphe engqondweni ukwenzela ukuthi bakwanise ukuphumelela ezifundweni zabo

Abantu abadala asebekhulile bajayele ukugula imikhuhlane emayelana lengqondo. Ikakhulu lo umkhuhlane wokukhohlwa masinya lokho abayabe bekukhulumile lokukhohlwa abantu.

Ukuhlala abantu bendawone bexoxa bonke kuyaba nceda kakhulu ekukhaliphiseni inqondo kuyrnza njalo lenqondo zinga cabangi kakhulu okucina kudalela ukulahlekelwa ngumcabangi.

Minengi imikhankaso esiyenziwa ephathelane lempilakahle yengqondo. Abantu abanengi sebefundiswa ukubana ingqondo kumele isebenze kuhle njani.

Abantu bayaxoxisana bexoxa ngezinto ezitshiyeneyo eziyenza inqondo zabo zijule ekucabangeni bebonisa bendawonye.

Kuqakathekile ukubana umuntu ehlale ehlekelela ngazo zonke izikhathi ukwenzela ukubana engaguli ingqondo ngenxa yokuphatheka kubi ngezinto ezitshiyeneyo empilweni

Amakilinika amanengi alezakhiwo ezinkulu njalo ezinhle ezenza abantu abanengi besizakale nxa begula ngoba bayahamba endaweni ezitshiyeneyo.

Abezempilakahle bayayenza umkhankaso, yezempilakahle. Lapho abakhangela abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Bethatha njalo lokuhamba kwegazi, ukuthi lihamba kuhle yini?

Amakilinika amanengi alezakhiwo ezitshiyeneyo izindlunyana ezincane. Lapho okuhlolelwa khona abantu kulendawo lapha abantu abageza khona izandla, kuyatshiyana.

Izibhedlela lamaclinikhi amanengi seziphucukile seziyenza umsebenzi wabo dokotela labo mongikazi ube lula ngoba sokuleshini efuqwayo ukuthwalisa izinto lemunye ethwalisa abantu

Ezibhedlela zonke lemakilinika kulendawo lapho abantu abafikela khona besamukelelwa khona ukuze babuze lokho abayabe befuna ukudinga khona ekilinika.

Kulezingozi ezenzakalayo emakilinika lasezibhedlela ezinjengokuqhamuka komlilo engazakaliyo ukuthi iyabe ivela ngaphi ngakho ke sokwayenziwa indlela zokuba abantu nxa bebaleka bahambe kizo.

Emakiliki lasezibhedlela lapho ukungcinelwa khona abantu abagulayo ababe begula kakhulu balemibheda abayiphiwayo ukubana beyelatshwe belala khonapho.

Amaclinika lezibhedlela kudlala indima enkulu kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo lokuvuvuka kwabantu ezandleni lase nyaweni uyayelatshwa

Isakhiwo sekilinika enkulu lapha abantu abathola khona usizo olutshiyeneyo lemithi etshiyeneyo yokwelatshwa ekilinika leyo.

Izakhiwo zamakilinika kumele zibe zinengi njalo zihlale zihlanzekile. Labomongikazi labo kumele beyenelise ukubana behlabe kuhle abantu.

Sebebanengi abantu abagulayo ngalezinsuku zanamuhla uyathola amakilinika lasezibhedlela kugcwele abantu bemelele ukubana bethole usizo kulokhu abakugulayo.

Elizweni le Rwanda kuyayenzwa imikhankaso yokubana abantu kumele behlale belempilakahle enhle ngazo zonke izikhathi.

Kuleminkhankaso esiyenziwa eminengi, amazweni wonke jikelele, amayelana lokuvikela amehlo emikhuhlaneni ethile, lokwelaphisa amehlo asebulungu, lavuvukileyo.

Abakhulu bezemphilakahle emazweni atshiyeneyo bayenza iminkankaso ngegcikwane eliyabe likhona ngaleso sikhathi ukuze abantu bavikeleke.

Bakhona abanye abaqhatshelwe umsebenzi wokufundisa abasakhulayo ngezempilakahle okuphathelane lokuzithwala kwabasakhulayo lokuya emacansini besesebancani.

Izibhedlela ezinengi zilama ambulensi okuthwala izigulani amanengi ukwenzela ukuba nxa umuntu segula kakhulu uyagijinyiselwa esibhedlela kungakabi lenkinga enkulu.

Ezinye izibhedlela zinkulu zilezindlu ezinengi lokho kwenza abantu besizakala abayabe babuye lemikhuhlane etshiyeneyo njalo kwenza labezempilakahle basebenze kuhle

Izakhiwo ezinengi zezibhedlela ziyabe zilamabhakane abhaliweyo. Atshengisela ukubana leso sakhiwo siyenza ngokwani .Ukwenzela ukuthi abagulayo bebekwazi lapho abaqonda khona.

Ezinye izibhedlela ezilapha abantu abagula kakhulu ziyaminyanisa imibheda yakhona uthole abantu bengasalalanga kuhle emibhedeni yabo abagulela bekiyo.

Abezempilakahle bayazinika isikhathi sokuba behlangane befunde ngezempilakahle, beqhubeke befunda ngemikhuhlane etshiyeneyo ukubana iyelatshwa njani.

Abanye abezempilakahle basebenza lapho okulemitshina khona eyokubona izinto ezehlukeneyo. Abanye njalo ngabalungisa leyo mtshina ukubane isebenze.

Abantwana nxa begula abazali bayahamba kubodokotela bayelatshwa. Udokotela uyafika emkhangele umntwana ezwe ukuthi inhliziyo yakhe itshaya njani.

Omongikazi esibhedlela kumbe ekiliniki belapha abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo bebanika amaphilisi ayehlukeneyo.

Ukuze izigulane zingalahleki, izibhedlela ezinengi ziyafaka amabhakane ayabe etshengisela izakhiwo ezitshiyeneyo ukwenzela ukubana omunye lomunye abekwazi ukuthi uqonda ngaphi.

Amakilinika amanengi jikelele ayafakwa amabhakani kutshengiswa ibizo lekilinika yakhona lokubana yiziphi izinsizakalo ezitholakala khonapho .

Ezibhedlela ezinkulu kuyabe kulebhakane elitshengisa indawo ezitshiyeneyo ukwenzela ukubana izigulane zingalahleki zincediseke lapho ezifuna ukuyakhona ngemva kokubala

Indawo ezinengi emadolobheni kulamagabha , ayabe ebhaliwe ukubana yikho okukahlekwa khona izibi phakathi njalo kulamabhakani atshenhisa ikuba kulama ekilinika lemisebenzi kakhona eyenziwa kuleyo kiliniki.

Ezinye izibhedlela ziyayelapha abantu ziphinde njalo zifundise omongikazi abafundela ukwelapha abantu ukuba bethole amaphepha okubana besenze.

Manengi amakilinika anceda abantu abagulayo amanye njalo alezakhiwo ezinkulu ezipendwe kakuhle njalo ezihlanzekileyo

Omongikazi bayagqoka amajazi amhlophe njalo bencedisa abantu ukubanika imithi etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukugulani njalo abantu bayabe bese

Izisebenzi zomtholampilo ekilinika ezigqoke amajazi amhlophe zinika abantu amaphilisi lemithi abantu abalayinileyo efasiteleni abagulayo.

Kuleminye imikhuhlane entshintsha ijwabu lomuntu .Uthole kweyinye ingxenye sokumnyama ,sokungasahambelani lokuba kwayenjani .Kucine lendlebe sezintshintshile.

Ngezinye izikhathi abasebenzi bezempilakahle, abagoqela omongikazi, bayabuthana ukubana bafundise ngemithi eyekwelapha inhlupho ezitholakala phakathi emzimbeni womuntu.

Umutshina wetshukela osetshenziswa yilaba abagula itshukela, kuyathathwa igazi beselifakwa kokukhangela ukuthi lingabe likhwele okunganani.

ODokotela balomsebenzi omkhulu ezibhedlela ikakhulu nxa abantwana begula kumele bakhangele konke okubahluphayo bakhangele njalo ukuthi inhliziyo itshaya njani.

Umtshina wokukhangela ukubana igazi lihamba kuhle, lingabe eliphezulu yini kumbe lingabe liphansi, lokuthi inhliziyo itshaya njani.

Omongikazi bafundiswa ngezinye izikhathi loba bahamba esikolo sobumongikazi. Bayatshelwa ngemithi elapha inkinga zangaphakathi esiswini.

Kulamanye amathumba asuka ekhule kakhulu abesephambanisa umuntu. Amanye ayaphambanisa ingqondo ekhanda ngakho ke kuyabe kumele lawo mathumba ethungwe.

Imikhuhlane egoqela izitho zangaphakathi komzimba ezihlaselayo, kumele ihlale ifundiswa ngazozonke izikhathi ukwenzela ukubana oMongikazi babekwazi ngayo ukuthi yelatshwa njani.

Abantu abagula umkhuhlane wenhliziyo eyabe ingatshayi kuhle, abanye itshaya kakhulu, bayaphiwa imithi eyehlukeneyo yokubana incedise ngegazi enhliziyweni, lokunye okuphathelane lenhliziyo

Ubuhlungu obutholakala emuva emuntwini kubangcono nxa umuntu engathola umuntu wokumhliki hlikihla ngezandla ubangcono kakhulu.

Odokotela abanengi labomongikazi baba lemihlangano lapho abafundisa khona ngemikhuhlane eyenzakala ngaphakathi komuntu ukwenzela ukubana babelolwazi olujulileyo

Kuleminye imikhuhlane etholakala ngaphakathi komzimba womuntu ikakhulu esiswini egqondwen lasezinsweni eyenza umuntu ahlukumezeke kakhulu ekuguleni ngakhoke kuleminye imithi esiyelapha ngaphakathi komuntu ukwenzela ukubana azizwe esengcono

Minengi imikhuhlane yamathambo eyenza amathambo ecine engasahlangananga abanth besebesizwa ubuhlungu obukhulu okuhlangana khona inyawo lezandla.

Eminye imithi elapha izinso eziyabe zivuvukile ngaphakathi inye inso iyabe ingasahambelani leyinye ngakho odokotela bayabona ngokwezinso.

Nxa kusesibhedlela kulesikhathi odokotela abafundayo labanye abasemsebenzini abafikayo ezigulaneni behamba bekhangela isigulane ngesigulane ukubana sesinjani

Nxa umuntu esiya esibhedlela egula ,uyafika akhangelwe ukubana igazi lakhe lihamba okuphezulu okungakanani loba ukuthi liphansi okungakanani engakayelatshwa.

Minengi imikhuhlane yengqondo esigulwa ngabantu emalangeni lawa minengi eminye njalo abantu abangayinanzeleliyo ukuthi ingabaphambanisa ingqondo ngakho abantu kumele befundiswe ngayo.

Zinengi izigulane ezigula imkhuhlane etshiyeneyo. Inengi lezigulane ligula imikhuhlane engaphakathi komzimba. kungabe kusesiswini, kungabe kuyimkhuhlane njalo ethelelwanayo. Abntu bayazivikele ngokuvala amakhala lomlomo.

Igazi elithethwe ezibhedlela ebantwini liyafakwa amagajana amancani libe selihanjiswa emitshineni ukubana kubonakale ukubana izigulane zigula yiphi imikhuhlane ngoba eminye imikhuhlane kayikhanyi.

Izibhedlela ezinengi ziphucukile, kulemitshini esetshenziswa nxa abantwana bezelwe ngesikhathi esingakwananga. Umntwana uyafakwa phakathi ukwenzela ukuthi akhule ephakathi.

Igazi nxa lithathwa liyafakwa kokunye okuzimbodlelanyana okuncane ukwenzela ukubana liyehlola ezindlini lapho okuhlolwa khona igazi lalapho okuhlolwa khona okunye okungaso gazi.

Igazi lokunye okumele kuyehlolwa kungathathwa ezibhedlela kuyahanjiswa ezindlini zakhona lapho okufika kuhanjiswe emitshineni ukubana kuhlowe ukubana yiphi imkhuhlane ehlupha izigulane.

Minengi imitshina etholakala lapho okukhangelwa khona igazi eminye ngeyokukhangela ukubana igazi linjani ukuthi lilezinto ezukwanileyo yini.

Kuzindlu lapho okukhangelwa khona, okuhlolwa khona igazi. Kuyahlolwa njalo lemichemo, kuhlolwa izinto ezitshiyeneyo ukubana kutholakale imikhuhlane etshiyeneyo.

Abasebenzi bezempilakahle bayenza umisebenzi wabo bencedisana ngapha kule khompuyutha eyokubana beqhubeke ngomsebenzi wabo kuhle.

Ezibhedlela kulalapha abantu abasebenza ukubana bethathe igazi kumbe uchemo wabantu ozahlolwa ezidlini zakhona lasemtshineni yakhona.

Ezindlini lapho okuhlolwa khona igazi lemichemo eliyabe lithethwe ezibhedlela . Kulemitshina eminengi eyabe isetshenziswa ukuze kubonakale imikhuhlane ekhona kulokhu okuthethweyo.

Izibhedlela ezinengi ziiezindlu lapho okugezelwa khona izandla. Okulezimpompi. Konke lemithi yakhona eyokugeza izandla. Kube njalo lamagabha okufakela izinto ezingcolileyo.,

Omama abazithweleyo labalabantwana abancane bayahamba phose inyanga zonke zilandelana besiyahlolwa ezibhedlela lasemaklinika ukuba kungabe konke kuhamba kuhle.

Ezibhedlela bayabelethisa omama abazithelweyo abantwana, bephinde njalo bekhangele ukubana untwana uqondilena kukho konke, akula akugulayo yini.

Kulamanye amajekiseni ahlatshwa omama abazithweleyo ngabomongikazi kusenzelwa ukubana bavikele labo ababathweleyo esiswini.

Omama abazithweleyo asebeyabeletha bahlaliswa endlini yabo bodwa esibhedlela. Lalabo asebebelethile abalabantwana bayabuya njalo bezobonwa ngabakibo nxa asebebelethile.

Umntwana engazala ulemkhuhlane evikelwayo sokusiya ngokuthi usebangeni liphi. Eminye ivikelwa ngokuhlatshwa amajekiseni.

Minengi imikhuhlane ehlasela abantwana abancane ngakhoke umntwana lomntwana kumele avikeleke ngokuthontiselwa langokuhlatshwa bakhona abasebenza kuhamba beyenza lowo msebenzi.

Igazi elithathwa ezibhedlela liyafakwa emagajaneni amancane. Ajayele ukuba ngafayo. Beselihamba ke selilinengi.

Kule minye imitshina esetshenziswa esibhedlela ukubana ihlole ukuthi umuntu angabe gula okungakanani .Kuyaqala kuhlole kuqala umuntu engakaphiwa umuthi

Kulomkhuhlane okewahlupha kakhulu ikhovidi, ike yaqeda abantu. Ngakho ke kwasokulomuthi okubana uvikelele. Umuthi lo wawuhltshwa abantu ukwenzela ukubana bengabanjwa bengafi.

Izayeke zivala umlomo lamakhala. Bezisetshenziswa kakhulu ngomnyaka ka 2020 ngesikhathi sekhovidi eyayisihluphile.

Zinengi izigelo ezisetshenziswa ezibhedlela ngabomomgikazi labodokotela ezinye zalezo zisebenza ukuqhaqha labo abathungiweyo emzimbeni ezinye njalo zisebenza ukuquma ama.

Abantu bayakhuthazwa ukuba babe lamabhokisi abezempikakahle. Alemithi eyehlukeneyo. Awokuncedisa uma sekuthe kwaba lokunye okuphuthumayo.

Izigodo ezinceda abantu abangayenelisi ukuhamba kuhle ngemikhuhlane etshiyeneyo zibuya zilemibala etshiyeneyo njalo lokuqina kwakhona kuyatshiyana lezi zigodo ziyanceda kakhulu.

Igazi eliphiwa ngabantu abayehlukeneyo abayabe bezithandele liyahanjiswa ezibhedlela ukubana lincede abantu asebelegazi elilutshwana.

Kulezinye izihlalo ezifuqwayo, ezilamavili, ezisetshenziswa ezibhedlela. Ebantwini abagulayo, abangasakwanisi kuhamba. Lalabo abagogekileyo. Ziyanceda kakhulu lezozihlalo.

Nxa umuntu efika egula esibhedlela bayaqala bemkhangele ukubana utshisa okungakanani ngomtshina wakhona lokubana kutshengisele ukubana ugula okungakanani

Amanye amathuluzi ezibhedlela angaba yingozi kuzigulane, ayagcinwa kuhle, ebiselwe ezindaweni zawo eziphephileyo ukubana engani yingozi.

Ezibhedlela kulemibheda efakwayo ukubana izigulane zithole indawo yokulala isikhathi nxa ziselatshwa ezinye zilalisiwe zihlala okwamalanga.

Odokotela bayahlola abantu abagulayo ngemitshina etshiyeneyo eminye ngasetshenziswa ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo ukubana ngabe isebenza kuhle na

Umtshina onjengomabona kude uyakwanisa ukusetshenziswa esbhedlela ikakhulu kulabomama abazithweleyo ukubona umntwana esiswini lokubana usenganani.

Eminye imithi esibhedlela ithathwa ngama jekiseni emabhodleleni ayo ukwenzela ukuthi kuhlatshwe abantu abayabe belemikhuhlane efuna ukuhlatshwa amajekiseni

kuleminye imitshini esetshenziswa ngokubona kwamazinyo eminye iyawagezisa amazinyo asale enhlazekile eminye njalo ngeyokukhipha izinyo eliyabe selibolile lisayenzi kuhle

Kunsuku zanamuhla izibhedlela ezinengi sezilemitshina ehamba labomongikazi behlola ukukhwela kwegazi loba ukuyehla kwalo ekuhambeni emzimbeni.

Abanye abantwana nxa bezalwa, bazalwa betshilwa esiswini lokhu kuyaqedwa ngeminye imithi eyenzelwe ukuvikela leyo mikhuhlane eyokutshilwa.

Minengi imithi yokugcoba inwele ukubana zikhule .Eminye iyabe ingamanzi iyenzela ukubana inwele zigcobeke kuhle kungabi lohlupho.

Kulemithi eminengi esetshenziswa nxa umuntu ekhwehlela. Eminye iyanathwa ngomlomo eminye njalo kuyabe kungamaphilisi asetshenziswayo.

Minengi imithi yesilungu eyelapha imikhuhlane eminengi njalo ibuya isemabhokisini atshiyeneyo lapho okuyabe kubhaliwe njalo ukubana esebenziswa kangaki ngelanga.

Minengi imihlobo yamaphilisi esiyithola ezibhedlela. Eminye ikhangelane lokwelapha ingqondo lokuthi zisebenze kuhle zicabange.

Imithi yesibhedlela ibuya ngemihlobo etshiyeneyo. Kulemithi enathwayo, kulamaphilizi njalo anathwayo ayimihlobo layo etshiyatshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ugulani.

Umuthi wesilungu osetshenziswa ukwelapha amehlo, lowo muthi osetshenziswa ukuthontiselwa phakathi emehlweni ukuthontisela endlebeni ebuhlungu.

Manengi amaphilisi asetshenziswa ukuqeda ubuhlungu obutshiyeneyo ayatshiyana njalo lokuba yimhlobo yakhona kulama asprini leminye imihlobo etshiyeneyo.

Okunye okubuhlungu okusesiswini ebantwaneni okwenza begonyuluke kuqedwa yimithi eyenza kube ngcono eyokukhipha umoya lowana oyabe usesiswini.

Kulamanye amangcobo athengwayo emavinkilini lapho okuthengwa khona imithi ancedisa ukubana ijwabu lomuntu lintshintshe lanxa umuntu egula elamaqhubu ayaqeda.

Ikhona eminye imithi eyelapha amapundu amilayo kungemuva yomuntu. Ayahlupha lawo mapundu ngoba abuhlungu kakhulu ngakhoke sekule mithi egcotshwayo ukwenzela ukuthi ubuhlungu bubengcono.

Amaphilisi sebuya eyimihlobo etshiyeneyo elemibala etshiyeneyo njalo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bayasizakala kakhulu ekunatheni la maphilisi.

Nxa umuntu egula umvimbano evaleke amakhala sokulemithi yokuthela emakhaleni ukuze avuleke enelise ukuphefumula kuhle. Eminye njalo isebenza ebantwaneni.

Esibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Sokungabe umuntu ugula amehlo eminye iyahlatshwa ngamajekiseni.

Amaphilisi amanye abuya esemagabheni amancani okuyabe kutshengiswa ibizo lamaphilisi akhona lokuthi mangaki phakathiUyathola amanye elikhulu lane phakathi.

Amaphilisamanengi ngalezinsuku zanamuhla awesilungu sebuya esemabhokisini atshiyeneyo, phakathi ayabemanengi ekwanisa ukuba afike inyanga.

Amaphilisi afananayo kodwa eyezilinganiso ezehlukeneyo wona atholakala ezibhedlela zesilungwini njalo ancedisa ukwelapha umkhuhlane othile.

Minengi imithi yesilungu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo eminye imithi iyabe itshenigiswa ukubana ithathwa ngomlomo iyanathwa eminye njalo iyabe ingamaphilisi

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo amanye amnyama amanye amhlophe amanye abomvu akhanya eselapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuleminye imithi ezibhedlela lasemavinkilini okuthengiswa khona imithi emayelana lokwelapha amathambo lokwelapha okutshiyeneyo eminye iyaqinisa amathambo.

Umuthi owesilungu otholakala kwezempilakahle osetshenziswa ukwelapha imikhuhlane enjengaleyi ephathelane lesisu.

Sokule minye imithi ethengiswa emavingilini, lapho okuthengwa khona imithi ehlukahlukeneyo. Imithi le iyenza laba abalenkangile amakhaleni bebengcono.

Nxa emehlo ebuhlungu kulemithi esetshenziswayo ukwenzela ukuthi aphole. Imithi leyi iyathontiselwa emelweni ukwenzela ukuthi kungabi lobuhlungu.

Kuleminye imithi esetshenziswa emakhaleni nxa amakhala eluma kulemithi esetshenziswayo iyabibhaliwe futhi ukubana isetshenziswa emakhaleni kuphela lanxa kumbe amakhala evimbene umuntu engakwanisi ukuphefumula kuhle uyasebenzisa lowo muthi.

Amaphilisi amanengi asetshenziswa kuzibhedlela zesilungu ,abuya esemabhokisini, njalo ayabetshengisa ukuthi amangaki phakathi lokuthi ayenziwe ngani.

Ezinye inwele ziyabe ziqinile ngakho kuyasetshenziswa amafutha ukubana zibe lula zikwanise ukubana zikhule kuhle zingaqamuki.

Kulemithi esetshenziswayo nxa abantwana begula iyabe ibhaliwe eminye ukubana ngeyabantwana njalo ifanekiswe abantwana kuyabhalwa njalo lezilinganiso okumele ziphiwe abantwana nxa benatha umuthi lo.

Minengi imithi eyenza ukukhohlela konke lomvimbano uphele ikakhulu ngeskhathi somqando. Kuyanceda kakhulu ebantwaneni ukubana bengahlali ebanjwa yikukhwehlela.

Kulamanye amaphilisi ancedisayo nxa umuntu sekhwehlele kakhulu engaqedi ayahamba ebulale amagcikwane ayenza ukabana ukukhwehlela kungapheli. Lasekwelapheni izilonda ezingapheliyo.

Imithi yokukhwehlela iyehlukana kuleminye imithi eyelapha ukukhwehlela okuyabe kuwomile kungela denda phakathi iyatshiyana eminye njalo iyelapha ukukhwehlela okulodenda.

Amaphilisi amhlophe awezempilakahle ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ayabe ehamba ekumabhokisi emanengi.

Ikhona eminye imithi eyenzelwe izigulane lezo eziletshukela ,ukubana zisizakale .Ezinjengemithi eye blood sugar, leyo eyabe ilamaphilisi anathwayo.

Minengi imithi etholakala ezibhedlela enjengokuncedisa nxa isisu sibuhlungu kulabanye abayabe belunywa esiswini ngakho ke eminye imithi iyanathwa ngomlomo isisu sibe sesiphola.

Amaphilisi abuya eyimihlobo etshiyeneyo njalo elemibala etshiyeneyo ekwelapheni imikhuhlane ethile wonke amanye abuya emancinyane amanye njalo emakhulu.

Amafutha okugcoba agcotshwa ikakhulu enweleni kuthwa ayenza inwele zibezula njalo engasetshenziswa nsuku zonke kumbe kanye ngeviki.

Minengi imithi yesilungu egcotshwayo kuleminye egcotshwayo eyokuqeda ubuhlungu kwamajoyini enyaweni lapho okuhlangana khona lasezandleni kuzoba leminye njalo eyokugcotshwa ukuvikela ufuba

Kulamanye amaphilisi athathwa ngomlomo ancedisa emkhuhlaneni etshiyeneyo . Amaphilisi akhona abuya esemabhokisini emanengi ,uthola amanye elikhulu phakathi.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela eselapha imikhuhlane etshiyeneyo. Njalo ebhokisini ayabe elitshumi lambili lasitshiya galombili.

Amafutha esilungu wona angumuthi asetshenziswa ekugcobeni emzimbeni kumbe ebusweni nxa umuntu ethe waphuma amaqubu amancinyane.

Kulama pills angcedisa ngokwegazi emzimbeni nxa igazi lingahambi kuhle kulamapills angcedisa ukubana igazi lihambe kuhle emzimbeni njalo izigulani zisizakale

Amaphilisi asemabhokisini alithanga, asetshenziswa lawo ukwelapha imikhuhlane egulwa ngabantu. Amaphilisi akhona ayabe emanengi ebhokisini

Amanye amaphilisi abuya asemabhokisini emanengi ukwenzela ukubana umuntu emtshove inyanga yonke iphelele njalo athathwa ngomlomo.

Minengi imithi ethengiswayo eyelapha imikhuhlane eminengi. Eminye yaleyo mithi ingamanzi njalo iyanathwa. Kuyabe kulesilinganiso ukubana umuntu kumele anathe engakanani, nxa emkhulu, lanxa emncane ilesilinganiso sayo.

Amahlo lendlebe nxa kubuhlungu kulemithi yakhona eyesilungu esetshenziswayo, omunye umuthi kuthwa Yi Dexa Care osetshenziswa ukuthontisela emehlweni kanye lendlebeni ukuze kuphela ubuhlungu

Amanye amaphilisi aphiwa ezibhedlela ngawokwelapha labo abayabe begijinyiswa yisisu . Baphiwa ukubana ujugijinyiswa lokhwana kuthule . Amanye ebhodleleni ayabe emanengi engamakhulu amabili.

Umuthi oyenzwe ngesilungu osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ofanekiso yomntwana omncane okutshukuthi ngokwelapha abantwana abancane

Minengi imithi yokukhwehlela esetshenziswayo emalangeni ngoba sokubuya kuqinile ukukhwehlela kwakhona eminye iyayenza ukuhayizela entanyeni kungazwakali.

Umkhuhlane wetshukela usumemethekile kakhulu emazweni amanengi, ngakho ke kulamaphilisi asesetshenziswa ukubana ekwanise ukuncedisa abantu abaletshukela labafuna ukubana bebe lamandla emzimbeni.

Amanye amafutha ayimithi yokwelapha eminye imikhuhlane lawo mafutha asetshenziswa ngokungcoba emzimbeni amanye engcothswa ebusweni ukwenzela umuntu ayelapheke

Inhlungu ezinengi ezitholakala emzimbeni seziselatshwa ngamaphilisi atshiyeneyo aqeda ubuhlungu emzimbeni anjengama paracet leminye imithi njalo engasomaphilisi.

I United Nation yaselizweni laseRwanda itshengisa lokho enga engakuncedisa ebantwaneni, usizo abangaluthola besebenzisa loludaba.

Izikolo zezinga eliphansi elabantwana basesebancani zijwayele ukubonakala ngokuba lemibala etshiyeneyo ngokupendwa njalo ziyabe zitshengisela imibala eminengi lokhu kukhanga abantwana kakhulu.

Isisebenzi esikhangelane lezempilakahle sikhangela ikakhulu abasakhulayo, siyaxwayisa abasakhulayo ngezempilakahle ukubana bezinanzelele ukubana baphila njani.

Abantwana bayaphiwa izinto zokudlalisa zokubaĺibazisa ezinjengamabhola ezibhedlela kwesinye isikhathi nxa belalisiwe begula ukuze bengahlulukelwa kakhulu

Amazwe anjenga Rwanda aseyenza amagwaliba okutshengisa abantu ukubana kumele benakekele njani abantwana abancane ukwenzela ukuthi bakhule kuhle

Abantwana abancane bayafunda izinto ezinengi ngokudlala labanye besebenzisa izinto ezitshiyeneyo. Bayakwanisa ukufunda imibala yezinto bedlala khonapho.

Abantwana bayahlatshwa amanye amajekiseni abavikela emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane enjenge Ebola , abantwana bayakhuthazwa ukubana behanjiswe emakilinika.

Kulebhakani elaliyenziwe elomhlangano eRwanda. Litshenyisa ukubananthi umhlangano wakhona, wawusenzelwa ngaphi.,Lokuthi kwakukhulunywa ngani. Lokuthi ofuna ukuhamba kwakumele abhalise.

Abantwana abancane besikolo baya njalo bazwisisa ngcono nxa ngapha ngapha besiba lemidlalo yokubana badlale enjenge nguqu lebhola lenyawo.

Umntwana ogulayo usesibhedlela ulabodokotela abamfake umtshina ukuthi aphefumule kuhle lokunye okufakwe esibhonweni sakhe.

Odokotela bayakuqakathekisa ukukhangela abantwana nxa begula ukubana uhlupho lwabo lungaphi. Abantwana baqakathekile kakhulu.

Nxa omama bengabeletha abantwana bayahlala okwamalanganyana esibhedlela ukwenzela ukuba bakhangele ukuthi umntwana uphilile yini akula mkhuhlane alawo.

Kuzo zonke izibhedlela kulendawo lapho abantwana abancane abelatshelwa khona abahlanganiswa labantu abadala, bayakhangelwa mihla ngemihla.

Abantwana abancane bayaqakathekiswa kakhulu emazweni atshiyeneyo anjenge"Rwanda" ukubana kumele banakekelwe kubonakale ukuthi bakhula kuhle ngazozonke izikhathi.

Abantwana abancane bayakwanisa ukuhlaselwa yimikhuhlane enyaweni, enje ngamaphundu amancinyane abaphumayo. Ikakhulu nxa behamba ngenyawo bengagqokanga kuyasahlasela.

Abantwana abahlala bengaguli uyathola bebobotheka bebahle. Lamajwabu emahle .Ngakho ke abazali bayakhuthazwa ukubana bethengele abantwana izinto ezinjengochago ezizabayenza behlale belempilakahle enhle.

Abantwana abancane bahlangene. Baphose bebe leminyaka efananayo. Bayadlala umdlalo wonjingo behlangene, bekholisa.

Abantwana abancane abazalwa begogekile abanye bayabe begogekile emlonyeni lasemakhaleni kumele behanjiswe emakilinika ukwenzela ukuthi beyelatshwe.

Abantwana abancane baqakatheke kakhulu empilweni ngakho ke kumele benakekelwe ukubana behambe belempahla zokufunda esikolo ezikwanileyo.

Abantwana bakhula kuhle ikakhulu nxa bedlala bonke kuyancedisa ukubana bekwanise ukukhuluma masinyane njalo behlakaniphe masinyane ngakho ke kuyakhuthazwa ukubana bedlale bonke

Abantwana abagulayo bayelatshwa ezibhedlela. Odokotela bayazwa ukubana inhliziyo itshaya kangakanani. Bayazwa njalo ukubana abatshisi yini umzimba.

Abanye bayahamba belohlupho lwamehlo ezibhedlela odokotela bamehlo bafika bebakhangele ukuba yikuyini okubahlupha emehlweni.

Omongikazi lalabo abasebenza ezibhedlela kumele behlanzeke njalo bezivikele kumkhuhlane etshiyeneyo ngokugqoka izembatho zabo ezibavikelayo kumagcikwane atshiyeneyo.

Abezempilakahle bayasivikela kumkhuhlane etshiyeneyo ngokugqoka okuvalela amakhala konke lomlomo abanye njalo bagqoke amajazi amhlophe awomsebenzi.

Kuqakathekile ukubana oMongikazi ezibhedlela bengakakhangeli abantu abagulayo beqale bebezivikele ezandleni ngokuthela umuthi wokukhipha amagcikwane ezandleni kuzigulane

Ezibhedlela kuqakathekile ukubana abantwana abancane abasanda ukuzalwa bephathwe kuhle njalo langnanzelelo ukwenzela ukubana bengangenwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Ivinkili elitshengisa izinto ezitshiyeneyo ,ezithengiswayo, ukudla, lokokwelapha abantu abagulayo .Kuhlangene lamafutha okugcoba, ahlangene njalo.

Omongikazi badlala indima enkulu kakhulu ezibhedlela lasemakilinika ukuncediswa abantu asebekhulile, abagulayo . Abanye bayabe bebulawa ngamehlo, ngakho ke ayakhangelwa.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe uthwele njalo ukutshina okwelalelisa inhliziyo ukuthi ingabe itshaya njani, uzimele.

Abantu babuthene ekilinika befundiswa ngezempilakahle ngabasenza khonpha ekilinika bayabachasisela.

Abezempilakahle sebephucukuli ngalamalanga, ngoba sebelemitshina esansimbiencedisa abantu abangakwanisi ukuhamba ukubana belule inyawo zabo.

Ivinkili lapho okuthengiswa khona imithi eyehlukeneyo eyalabo abagulayo. Kungabe yimithi egcotshwayo kungaba ngamaphilisi owokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Minengi imithi eyenza ukudla kugayeke kuhle esiswini. Enjenge gavisikhoni enathwayo, ukubana esiswini kungahlali kulokudla okumileyo njalo kungabi buhlungu.

Amavinkili ayenza ngokwempilakahle athengisa imithi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane eminengi. Eminye ngamaphilisi eminye yimithi yokugcoba.

Ivinkili lapho okuthengiselwa khona imithi, kumele libe lebhakane elikhanyayo elikhulu ukwenzela ukubana wonke umuntu ebone ukuthi kuthwa yini ibizo layo konke lenombolo konke lokubana kuyenziwani kulelo vinkili.

Amanye amavinkili okuthengisela imithi abanzima ukutholwa ngabantu ngoba ayabe engela mabhakani phandle abhaliweyo ukuthi livinkili lemithi. Ibhakani lakhona liyabe lifakwe phakathi nxa kuvuliwe njalo kungakhanyi kuhle ukubana bathengisa imithi.

Amanye amavinkili okuthengisela khona imithi ezibhedlela eyelapha abantu abagulayo, uyathola elemithi emlutshwana kuphela emashelufini kungela eminye imithi.

Amanye amavinkili athengisa imithi yezibhedlela yabantu abagulayo makhulu njalo ayenelisa ukupha abantu imithi etshiyeneyo.

Amavinkili abona ngokuthengisa imithi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane eminengi ayabe efuna ukuthi umuntu abekwazi lokho akugulayo ukwenzela ukubana bemnike umuthi oqondileyo.

Imithi esemagabheni amancane etshengiselwa isevikilini lapho okuthengiswa khona ekhanya iyehlukene inceda ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amavinkili okuthengisa imithi yezempilakahle semanengi njalo uyathola elemithi eminengi eyehlukeneyo, eminye ingeyokukhwehlela, eminye ngeyokugcoba eminye njalo inathwala.

Amavenkeli athengisa imithi yezibhedlela asencede abantu kakhulu emithini etshiyeneyo, ngoba ezibhedlela kuyabe kungela imithi eminengi. Ngakho ke bayancedakala ngokuya thenga.

Emavinkilini ezempilakahle kuthengiswa imithi eminengi kakhulu eyehlukeneyo .Lokhu kunceda ngokubana iyelapha imikhuhlane eminengi eyabe igulwa ngabantu.

Kulesakhiwo esikhulu esilebhakane esibhalwe umtholampilo, lapho okutholwa khona usizo lwabagulayo, ikilinika.

Ezitolo zemavinkilini kuyathengiswa imithi etshiyeneyo eyokukwelapha izigulane. Njalo kuyathengiswa lochago lwabantwan abancane olokunatha nxa besesebancane kulabo abangamunyiyo.

Emavinkilini okuthengiselwa khona imithi yabagulayo kuyatholakala njalo amakhompiyutha lapho abakhangela khona ukubana imithi ikhona yini lokubana izigulane zibulawa ngumkhuhlane muni.

Amanye amavinkili okuthengiswa khona imithi uyathola kulabhokisi amanlutshwana awemithi kutshengisela ukubana ayasilela

Eminye imithi etholakala emavinkilinabona ngezemoilqkahle kumele ubelencwadi nxa uyisigulane evela kudokotela ukuze bakuthengisele umuthi oyiwo. Eminye njalo iyathengiswa kungelancwadi kadokotela.

Amakilinika amanengi ayatshengisa ngamabhakane ukuba atholakala ngaphi njalo bayafaka ukuba basebenza okwesikhathi esinganani ngelanga konke lenombolo zabo ukwenzela ukuthi abantu basizakale.

Izakhiwo ezinkulu ezise dolobheni elikhulu, kulezinye ezitshengisa khona lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo eziyakhelwe edolobheni.

Ivingili lezemphilakahle elitshengiza amabhokisi alemithi etshiyeneyo phakathi eyokwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ababe beyigula.

Imithi etshiyetshiyeneyo eyokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, iyathengiswa kuvinkili lwezempilakahle elibona ngokugula kwabantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Eminye imithi yesilungu kumavinkile athengisa imithi ifakwa kumashelufu ngokuthi iyelapha imikhuhlane yiphi. Njengokuba nxa kungeyokukhwehlela iyafakwa yodwa.

Sokulamanye ama university ayenzelwe ukufundisa abafundi ngokwezempilakahle kuphela kungahlangananga lokunye lokhu kwenzelwa ukubana abafundi benelise ukubamba lula.

Kulemkhankaso esiyenziwa mayelana lengculaza. Umkhuhlane lo abantu becetshiswa ngawo ukubana kumele bewukhangele njani.

Abezempilakahle bayahamba bebuze abantwana labanye abasakhulayo ngezinto ezehlukeneyo ezimayelana lokukhula komntwana langempilakahle yomntwana.

Abantu besigaba esithile babuthene endaweni ethile bahleli phansi belalele umuntu wezempilakahle echasisa ngezempilakahle.

abezempilakahle seba bona kungcono ukuthi bebhode ngezikolo nxakulo mkhuhlane kumbe okwezempilakahle abafuna ukukutshela abantwana bayaba buthanisa bebatshele babafundise.

Abasebenzi abakhangela ngezemacansini bayayenza imikhankaso yokuhamba bekhuluma labasakhulayo ngamalungelo abo ocansi, lokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo emayelana locansi.

Ukuhamba kwegazi emzimbeni kutshengiswa ngumutshini wakhona ukubana liphezulu yini kumbe lihamba liphansi lokutshaya kwenhliziyo

Abantu benzempilakahle sebabona kungcono ukubana beyenze imikhankaso ngeze mpilakahle belade abantu ukwenzela ukuthi abantu abanengi bathole ulwazi ngeze mpilakahle

ukuze umsebenzi wezempilakahle uhambe njalo befinyelele ebantwini abanengi kulezo insuku sebeyenza umkhankaso owezempilakahle lapho abayabe behamba belandela abantu bebatshengisa ngokwe mpilakahle

Abantu babuthane amanensi ayabakhuthaza ngezinye izikhathi khonapho bebuthene ngezempilakahle ukubana bebuye ezibhedlela lasemaklinika.

Abantwana abancane bahlolwa ukubana bengabe bekhula kuhle na bengabe bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo yini lokuthi badla kuhle yini.

Abantu abasakhulayo abesifazane kumele babe lesithunzi bagqoke impahla ezingatshengisi imizimba yabo ukwenzela ukwenqabela ukubana bedlwengulwe ngabantu njalo babe le.

Ngemva kokufundisa isisebenzi esikhangelane lezempilakahle siyabuza njalo abafundi ukubana bazwisiseni lokuthi bafunde ngani , Lokhu sikwenzela ukuthi sibone ukuthi abafundi bazwisisile .

Umuntu ogqoke ibhatshi lezempilakahle ukhanya echaza amanothi abhalwe emdulini atshengisa okunye okwempilakahle.

Abasebenza ukubona ngezempilakahle yezocansini bayabalemihlangano lapho abafundisa khona ngokuvikeleka kwemkhuhlane ethile enjenge gcikwane le HIV .

Abezempilakahle abakhangele ngokuya ecansini kwalabo abathetheneyo labangathathananga bayachasisela omama ngokusetshenziswa kokunye okubanceda besiya emacansini.

Minengi imithi lamaphilisi okuzivikela. Ukuthi omama abaya emacansini, bangazithwali. Eminye iyabuya ngokuhlatshwa.

omama abazithweleyo bayahlolwa ngemitshina ukubana kubonakale ukuthi umntwana ngoyini njalo ukubana yonke into ihamba kuhle emntwaneni lokubana ukhula kuhle na

Kulezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuhlukunyezwa kwabobaba labomama ezindlini abathatheneyo bayakhuthazwa ukubana ukuhlukunyezwa kumele kuphele kungabi lomuntu othulayo nxa ehlukunyezwa.

Kwesinye isikhathi nxa kulemihlangano, yalabo abazolalela ngokwezemacansini, lokunye. Omama bayaphiwa impahla, zokusebenzisa nxa besesikhathini.

Isisebenzi sezempilakahle esikhangelane lokwabomama sifundisa abantwana abangamankazana ngokusetshenziswa kwesembatho sangaphansi nxa umntwana ethe waya esikhathini. Kuqakathekile kakhulu lokhu.

Umama ozithweleyo uhleli phansi esitulweni , utshengisela esidla ukudla okuyakha umzimba okungamcedisa ukubana ingabe esesiswini ikhule kuhle

Kulomtshina osetshenziswayo nxa umuntu efuna ukukhangelwa ukubana akala mkhuhlane wengculaza. Uyatshengisa ngokubili okubomvu. nxa umuntu elomkhuhlane wanalowu.

Yissebenzi sezempilakahle esikhangele ngokwetshwa kwabesifazane. Siyachasisela owesifazane ngempahla zangaphansi nxa esesikhathini ukubana sisetshenziswa

Izisebenzi ezikhangelane lezempilakahle ezokuya ecansini sezifundisa labantwana abangabafana ukubana ukuyemacansini kunjani kumele kuhambe umuntu onganani.

Abazempilakahle ababona ngokwemacansini kwabesifazana labesilisa bayafundisa njalo ngokuthandana kwabantu abazingotshane labanye ukubana kuvumelekile ngobumuntu ule

Ngomama abalabantwana abancani. Amanesi ayabakhangela abantwana ukuthi babone ukuthi balempilakahle eqondileyo abantwana njalo bebanike imithi yokubavikela emkhuhlaneni.

Abantu bayakwanisa ukuhlangana njengaba hlala emaduzaneni baxoxe ngezempilakahle ezikhangelane lamancansi ukwenzela ukubana babelolwazi.

Izisebenzi ezibona ngokwezocansini lenkinga zabo mama ziyanceda njalo abantwana abangamankazana abasakhulayo zibanika impahla zokusebenzisa nxa sebethe bangena esikhathini.

Abakhangela ngezempilakahle yokuya emancini sebafaka amabhakane okubana belimukise abantu ngendaba zokuya emacansi langemikhuhlane etholakalayo.

Abezempilakahle abakhangelane lezocansini zabomama labobaba emazweni atshiyeneyo sebayenza amagwaliba okufundisa abantu ngezempilakahle ukubana balamalungelo aphi kwezocansini.

Nxa umuntu ezithwele kumbe omunye engazithwalanga kulesikhathi ukuthi uyathathwa igazi lihambe liyekhangelwa emtshineni ukubana liqondile na kumbe kukhona okungahambi kuhle.

Omama abanengi kumele bethande abantwa babo abangamankazana njalo bebatshele ngempilo langendaba zocansi lezingozi zakhona.

Abantu abagogekileyo kumbe abalonyawo oluqamukileyo ezibuhlungu abangasayenelisi kuhamba bayaphiwa ugodo lokubana lubancedise ekuhambeni beze bephole

Imidlalo yonke yebhola isiyenzwa kulabantu abalolwazi lokunceda lo oyabelimele khonapho edlala ngokwenza ubuhlungu bubengcono engakatholi usizo lokuya esibhedlela.

Ukwelula inyawo lezandla kuqakathekile nsukuzonke ngoba kuyenza umzimba ungangenwa yimikhuhlane etshiyeneyo enjengegazi eliphezulu.

Ukwelula umzimba lenyawo lezandla kuyanceda kakhulu ukuvikela imikhuhlane etshiyeneyo enjengemikhuhlane yenyawo ezibuhlungu lokuvuvuka.

Ukugijima kuyanceda kakhulu ngoba kuyayenza umzimba uvikeleke emkhuhlaneni eminengi engabe iyenzwa yikungagijimi iyayenza njalo umzimba uqine

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa esibhedlela lasemaklinika. Lapho okutholakala khona umtholampilo. Kulomtshina okwe...

Umtshina otshengisa ukuhamba kwegazi. Kungabe yikuqansa kwalo igazi kumbe ukwehla kwalo. Kuyabe kusetshenziswa kuzigulane.

Kunengi okusetshenziswa ezibhedlela ukuzivikela emkhuhlaneni ethile, okunjengamagilovusi awokugqoka ezandleni lemtshina njalo eyokulalela ukutshaya kwenhliziyo.

Ezibhedlela kulemitshina emikhulu ekhangela ukubana igazi lihamba ngendlela eqondileyo na kumbe lingabe lihamba likhuphukile kumbe lehlile njalo imitshini le iyakhangela lokutshaya kwehliziyo

Imithi yesintu ithathwa kumafulawuzi lasezihlahleni ezeganga lezinye abantu abazilimayo ngoba kuyenzelwa ukubana imkhuhlane ivikeleke eminye yelapheke.

Eminye imithi yesintu itholakala kuzihlahla esezikhulile ezinkulu eziyabe zihlanyeliwe. Ziyahlanyelwa zikhule kubesokuthathwa amaxolo lamahlamvu kelezozihlahla.

Eminye imithi yesintu ikhula ingani butshanyana, iyahlanyelwa kodwa isebenza kakhulu ekwelapheni imikhuhlane enjengomvimbano lokukhwehlela iyabiliswa.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu ngalezi insuku zanamuhla ngoba kuleminye imikhuhlane engapheliyo ngemithi yesilungu, eyabe ifuna leyo mithi njalo inceda abantu ukubana abayithengi.

Ezinye izihlahla ezincane ziyalinywa ukubana zincedise ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo zisebenzisa amahlamvu zibiliswa ezinye njalo zixhwathiswa.

Eminye imithi yesintu iyatshiyana eminye iluhlaza eminye ingani ifuna ukuba lithanga nxa sikhangele imibala yayo njalo iyanceda kakhulu abantu.

Imithi yesintu eminye iyazimilela egangeni ingahlanyelwanga njalo itholakala lula umuntu engakhiphanga imali, imithi sincede abantu abanengi.

Kuleminye imithi yesintu elamahlamvu amakhulu! Isihlahla sakhona siyabe singanii ngesebhanana, kodwa kungesinye. Siyelapha laso imikhuhlane eminye, eminengi.

Isihlahla esinjenge avocado siyayelapha imikhuhlane eminengi enjenge tshukela amahlamvu ayengeza njalo igazi engabiliswa lezithelo zakhona

imithi yesintu eminye esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo iyatholakala egangeni kuyabe kuyisihlahlana nje esizimileleyo kodwa sokufuna abalolwazi ngayo einye kuyakhiwa amahlamvu kube yiwo asebenzayo

Amanye amafulawuzi ahlanyelwayo ezindlini asebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyetshiyeneyo abanye bayathatha amahlamvu besebewachola besebe.

Umuthi wesintu osetshenziswa ukwelapheni imikuhlane ethile oyenzwa ngemapintshisi, ngokunye okuyisihlahlakazana okuncane.

Imithi yesintu etshiyeneyo iyelapha imkhuhlane eminengi, eminye ithathwa ingamaxolo eminye ithathwa ezihlahleni izintanga eminye njalo ithathwa ingamahlamvu ibisigigwa ibe yimpuphu.

Eminye imithi yesiNtu iyahlanganiswa kube yizinto ezimbili ukuze yelaphe ngcono. Lomuthi omunye uyahlanganiswa lamapintshisi wona ayizithelo.

Eminye imithi yesintu iyenza ingqondo ikhaliphe njalo icabange kuhle ngazo zonke izikhathi kungabi lokukhohlwayo.

Izihlahla zemithi yesintu seziqakathekile ngalezinsuku zalamuhla ngakho ke abanye abalimi sebelima indawo ezinkulu ezidinga abantu abanengi ukubana bencedisane ekuhlanyeleni lasekulimeni.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni ezizimilelayo. Ezinye ziyahlanyelwa njalo. Isuka kuthathwe amahlamvu asetshenziswe ekwelapheni imikhuhlane

Imithi yesintu iyanceda kakhulu njalo ibuya iyehlukene njalo ihamba ngezilinganiso ezitshiyetshiyeneyo eminye iyatshengisa ukubana isetshenziswa okungakanani.

Eminye imithi yesintu isiyenzwa ibisifakwa ezigubhini ezitshiyeneyo ezilezilinganiso ezitshiyeneyo eminye ngeyokunatha eminye ngeyokugcoba

Eminye imithi yesintu seyayenzwa yafakwa emabhodleleni esilungu eminye yezwa ngoluju lwenyosi iyanceda umkhuhlane etshiyeneyo enjongofuba leminye njalo iyanceda ekugcobeni

Ijwabu lomuntu lithatha umzimba wonke emuntwini. Ngakho ke, kumele linakekelwe kakuhle ukubana lingatholakali liwomile, lihlale libucwazicwazi. Kulemithi yakhona esetshenziswayo ukugcoba.

Kunengi okusetshenziswa ukugezisa inwele ukubana zikhule zibe zinhle zingabi lengcekeza. Omunye walemithi kuthiwa yijojoba shampoo.

Eminye imithi yesintu kathesi isifakwa emabhodleleni ngemva kokucholwa ibesitshengiswa ukubana isetshenziswa ukwelapha yiphi imikhuhlane leyo mithi izikhathi ezinengi ijwayele ukuthengiswa.

Ukuze inwele zikhule kahle zibe lempilo enhle kumele lazo zibe lemithi esetshenziswa ukubana zigezwe, ukwenzela ukubana zikameke kuhle, ngoba ezinye ziyabe zingakameki.

Imithi yesintu etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye iyimpuphu njalo lemibala yakhona iyatshiyana.

Kulemithi eminengi esiyenziwa ukuze ijwabu libelihle eminye yalemithi uyathola isemabhodlelanani atshiyeneyo eminye iyagcotshwa eminye njalo iyafafazwa emzimbeni eyinye njalo ngeyokufafaza duze lamehlo

Amahlamvu ezinye izihlahla ezizimilelayo, ze lezindlu ayasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminy' imkhuhlane iyabibuhlungu.

Amanye amafulawuzi alinywayo ayanceda kakhulu ikakhulu amahlamvu ayo ayaxhwathiswa amanye ayelapha inyawo leminye imkhuhlane etshiyeneyo

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo iyayenza eminye imikhuhlane ibe ngcono kwesinye isikhathi eminye imikhuhlane iyaphela du.

Amahlamvu endumba aqakathekile kakhulu ngoba ayaphekwa exhwathiswe ebeseyenza isitshebo esimnandi okwenza njalo kuvikeleke leminye imikhuhlane etshiyeneyo enjengabotshukela.

Ukulinywa kwezihlahla ezisetshenziswa ,ukuba zibe ngumuthi owesintu oyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. kungasetshenziswa amahlamvu.

Imithi yesintu eminengi isilinywa, iyatholakala iluhlaza tshoko lamahlamvu ayo. Besekuthathwa amahlamvu ebiliswe, eminye eyelapha imikhuhlane wequqo.

Eminye imithi yesintu iyacholwa ihlanganiswe leminye ezihlahla ezithile. Ukubana isebenze kakuhle, eminye ibi isifakwa emanzini eminye njalo iyagcotshwa.

Ezinye izithelo zezihlahla zesintu zingumuthi ebantwini abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bazidla abanye njalo beziwomise zicholwe zibengumuthi.

Eminye imithi yesintwini iyahlanganiswa. Kuhlanganiswa okulinywayo amalemoni amatamatisi lokunye okunengi lembhida kucholwe

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu ngalamalanga ngoba abanye bayabe bengela imali yokubana beyelatshwa ezibhedlela ngakho ke bayasizakala emithini yesintu ukubana belapheke.

Ipopo lingumuthi wesintu elelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Inengi lemikhuhlane etshiyeneyo, isebenziselwa amahlamvu epopo, abilisiweyo.

Minengi imithi yesintu ,esilinywa kulezinsuku. Enceda kakhulu abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo, inengi yakhona ithathwa amahlamvu. Isale njalo ikhula.

Eminye imithi yesintu, esetshenziswayo, kuyathathwa amafulawuzi, esihlahla esithile. Ebesewonyiswa, echaywa. Ebesecholwa, besekusiba ngumuthi.

Abantu nxa besebenzisa imithi yesintu eyabe ilinyiwe bayatshelwa ukuthi benze njani abanye kuyathwa besebenzise amahlamvu bewakhe bewabilise abanye njalo amafulawuzi akhona.

Izihlahla ezinengi ezifananayo zihlanyeliwe zikhula zisiba zinde, njalo zisetshenziswa ukwelapha abantu ngokwe sintwini, kusetshenziswa okutshiyeneyo kungaba kungamahlamvu.

Isihlahla esihlanyeliweyo esitshengisa ukubana siyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintwini kutshengiswa amahlamvu aso.

Zinengi izihlahla ezisetshenziswayo nxa kwenzwa imithi yesintu. Ezinye sezihlanyelwa zize zikhule zibe zinkulu, besekuthathwa amahlamvu azo yiwo asebenzayo.

Eminye imithi yesintu iyahlanyelwa, eminye njalo iyazimilela. Bayabe besenzela ukubana bekhangele ukubana ikhula kuhle yini. Nxa isikhulile sebeyenza ke imithi.

Eminye imithi yesintu isetshenxiswa amahlamvu, lamafulawuzi, ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. . Eminye iyagcotshwa. Eminye njalo iyabiliswa, ixhwathiswe. Ibisinathwa.

Imithi yesintu layo kumele ibhalwe ukuthi isetshenziswa njani ukuze kungabi lephutha lokubana isigulani sithathe umuthi omnengi ongacina usilimazile kulokuba usingcede

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezitshiyeneyo ezeganga kuyasetshenziswa amahlamvu kusetshenziswe amaxolo kusetshenziswe impande zezihlahla

Eminye imkhuhlane yelapha ngemithi yesintu uyathatha ahlamvu ezihlahla ezinjengabo popo zibilise amanye amahlamvu njalo ayawonyiswa besecholwa.

Imithi yesintu eminengi isebenzisa amahlamvu, ayakhiwa ebesecholwa, amanye njalo ayasikelelwa, abiliswe umuntu ebesenatha ,amanye njalo ngowokugezisa inyawo

Kulezihlahla ezisetshenziswa ukwelapha abantu ngokwesintwini. Izihlahla lezo kumele umuntu ebelolwazi lazo kumbe atshelwe ngololwazi lazo ukubana kusetshenziswani

Imithi yesintu minengi njalo iyelapha imikhuhlane iminengi eminye isebenzisa amahlamvu eminye njalo ithatha amaflawuzi akhona eminye kuthathwe impande zakhona

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu kulabo abagulayo ngoba kulemikhuhlane eminye eyelatshwa ngemithi yesintu, lamahlamvu ezihlahla okunye ngamaxolo.

Zinengi izihlahla esezatholakala ukuthi ziyelapha eminye imikhuhlane ehlasela abantu. Abantu sebethatha izihlahla lezo bazisebenzise

Imithi yesintu eminye esetshenziswayo iyathathwa egangeni lapho eyabe izimilele khona kuyizihlahla ezinengi . Sokudingakala umuntu oyabe lwazi lwalowo muthi ngoba sengathatha ongayisiwo.

Isihlahlakazana esincane esilinywayo esingumuthi wesintu sona sisetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wokuqhuqha, kuyatshengiswa.

Isihlahla esihlanyeliweyo eselapha umkhuhlane ngokwesintwini kusetshenziswa amahlamvu aso. Amahlamvu sengabiliswa

Imithi yesintu iyaqala ihlanyelwe ilinywe layo ikhule, ibisisetshenziswa nxa sifikile ebangeni lokubana isikhulile.

Eminye imithi yesintu kuthathwa amahlamvu akhona ebesewonyiswa. Amanye njalo ayasikwasikwa abemancinyane abesexhwathiswa ukwenzela ukubana umuntu enathe.

Eminye imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha abantu, yimithi etholakala lula. Lapho okuhlala khona abantu. Iyamila khonapho eduze lezindlu. Ngakho abantu bayithola lula.

Eminye imithi yesintu iba lezihlahlakazana ezincane ezihlabayo ezikhulayo lezo ezinye kuyathathwa umhluzi wakhona zithelwe endlebeni ezibuhlungu

Amahlamvu akhiwa ezihlahleni ukuba abe yimithi yesintu. Kumele alungiswe ngendlela eqondileyo, njalo lendawo yakhona ihlanzeke. Efakwe kulembu elihlanzekileyo.

Abantu sebabona ukuqakatheka kwemithi yesintu ngakhoke abanye sebeyilima itshiyetshiyene bebize njalo labantu ukubana bezobona ukubana bechasisa ukuba lo usebenza ukwelapha yiphi imkhuhlane.

Eminye imithi yesintu itholakala lula kulabo abayaziyo ngoba iyabe imilile iminengi egangeni ngakhoke abantu abahlupheki ukubana bethenge bayahamba beyezithathela egangeni